Vana vanoenda kuzvikoro zvepashi, varipowo avo vanoiswa pachitanho chepashi veimirira kuenda kuchidanho chekutanga, vane kodzero yekupuwa zvekudya nekumwa kuchikora.

Kuzvikora kunodakadza kana kuine hwana hudodori husingazivi zvahunoita weihuudza kuti tinotanga kudai teigodayi, ngazvikurudzirwe kuti zvana zviende kuchikora.

Tinaro danho rinoenda huchechana husati hwoenda kuchidanho chekutanga. Danho iri rinotora makore maviri vana veienda veindofunda veitamba veiyemba.

Zvinodakadza yaamho kuti zvimwe zvidzidzo zvepashi zvakakwanisa kuvandudzwa, kuti mwana anenge eifundemo atokwanisa kunasiravo, zvimweni zviro zvoita kuti atozvova necheuviri mukati mendaramo yake.

Vantu vanokurudzirwa kuti vange veidetserana muntaraunda uye kudetsera nterera dzinenge dzisingakwanisiwo kuenda kuchikoro veidzidetsera nezvekunoshandisawo kuchikora.

Vebazi rezvedzidzo vanokurudzira vana kuti vafundiswe, veinyorerwawo pashi kuti vaone sezvo vachiri vadoko vanofunda ngekuona uye ngekureketerwa ngomudzidzisi.

Zvidzidzo zvepashi zviri kutorwa nemwana weshe-weshe,,zvichireva kuti zvikora zvave zvishoma, hurumende yakakurudzirawo masangano akazviyemera ega, nevantu vanezvikwanisiro zvavo kuti ngavavake zvikora.

Vana vechikora vanoenda padando repashi kunowanikawo vanozoendawo padando repashi pashi veiemera kuzoenda padando rekutanga vanofunda veitamba.

Tinokurudzirwa kuti tiendese ana edu kuzvikora vakapfekavo ndxubo dzakafanana nevamweni. Kuitira kuti vasazova vantu vanozvitarisira pasi votadza kudzidza.

Tinavo vemuzvikora vanoenda pazvidanho zvepashi. Vana ava vanofanirwa kupuvavo ngubo nexatuya chinoita kuti vadziirwe.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvitore mwana upi naupi anenge achipinda zera rekuti akwanise kuenda kuchikora ,zvisinei nekuti ane muduso here kana haana, nekuti ikodzero yemwana kuenda kuchikora.

Zvikora zvepashi zvinowanikwavo zveivakwa zvichiitwa rukumbati rwekutenderedza chikora ichocho kuitira kuchengetedza vana kuti vasatorwa nemuntu unenge asina kodzero navo uye navo vasatiza chikora.

Zvikora zvepashi zvinoziya kuti vana vedu vadodori vanodzidza nekuona ,zvinoisa mifananidzo pamudhuri wazvo kuitira kuti vana vadakarire neokuverenga.

Vana vechikoro chepashi ndivo vana vanosise kukosheswa ngekuti ndiko kunotanga mwana kugona kuverenga nekunyora vadzidzisi ngavadzidzise nemoyo wose.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvapashi vokurudzirwa kuti vaendewo vane zvokushandisa zvakakwana kuitira kuti pavanodzidziswa nevarairidzi vavo vange veidetserwa zvakanaka.

Vezvedzidzo dzepadera nepaderadera vanokurudzira kuti vadzidzisi vanodzidzisa vana pachidanho chekutanga ngavaite nemazvo kuti vasauraya ramangwana revana.

Zvidzidzo zvepashi ndiyo hwaro yekutanga kuziva kunyora nekuverenga kwemwana. Ngekudaro vanofanira kudzidza muchikora chinenge chakanyorwa zvinyorwa zvakawanda kuti vakwanise wo kuerenga.

Tinokurudzirwa sevana vanoenda kuzvikora kuti vaende kuchikora chinenge chiri pasinde. Uye chine zvihlayo zvekuti vana vakwanise kugara veinyora zvakanaka.

Tine vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vanotoenda kofundiswa mabasa vamweni vanofunda kuita madhokodheya vanenge veitofundiswa zvavachazosangana nazvo mubasa ravo vapedza

Tinobonga bazi rezvedzidzo riri kuramba reivandudza dzidzo yevana vepakati kuti vakwanisewo kufunda veishandisa zvivhitivhiti nekushandisa mabhuku awo pakuverenga.

Vana, vanoenda kuzvikora zvepadera nezvepadera-dera, vodzidzawo, zvidzidzo zvinoita kuti vasanganise zviro, kuti vaone kuti panobudenyi? Zvinova zvidzidzo zvinozovaita kuti vazova madhokodheya.

Zvikora zvedu zvepadera nezvepadera -dera zvinosanganisawo zvikora zvinofundiswa hudhokodheya kana kuti vantu vakwanise kunasirawo maphilizi .Vana vedu vari kufunda zvemhando yepamusoro.

Vana vari kufundiswa zvifundo zvepadera-dera, pavanoenda kuzvikoro zvepakati nezvepadera-dera, vanowanikwawo veyifunda zvekugadzire mbatso kana kurima.

Tinavo vana vanoenda kofunda kuzvidzidzo zvepadera nepadera-dera, vachifundiswa nezvekunasira magetsi, kunyangwe ntombi dzedu dzokwanisawo kutoita mishando iyoyo.

Tinokurudzirawo vana vedu kuti vakwanise kufunda nesimba vazoenda kuzvidzo zvepadera nepadera dera ukwo kwavakufundiswa mabasa emaoko ekuti vazokwanisa kuuya vechidzishandira

Tinokurudzirwa kuramba teikurudzira vana vedu kuti vafunde ngesimba. Kuitira kuti vafambe madanho ese anoda kufambiwa mune zvedzidzo, vazokwanisa kudziriritira vega.

Tinokurudzirwa kuti tidetsere hurumende nekuendesa vana kuzvikora nekuti yakaona kuti mabasa mashomani zvikora zvo zvofundisa mabasa emaoko.

Tinotenda hurumende irikuvandudza zvidzidzo , irikupawo masangano akazviemerera ega mukana wekuuya eidetsera eipa mabhuku ekunyorera kana ekuverenga kuvana vezvikoro .

Vantu vakawanda voendesa vana vavo kuzvikora nekuti vakazoziva kuti fundo ndiyo nhaka yehupenyu uye vana anopuwa ruzivo rwekuti azovawo umwe munhu mangwana.

Zvikora zvedu zvowanda munyika medu ngekuti hurumende yakakurudzirawo vantu kuti vabeurewo zvikora zvawo kudetseredza mundaraunda kuti vantu vawane zvikora pasinde.

Zvikora zvepamusoro zvinoramba zveikurudzirwa kuti majaha ngaave anoendawo asagumira pachidanho chepashi eitiza munyika mwavo veienda joni.

Vana vafundawo pazvikora zvepakati vava kufundiswa wo kuti vafunde zvenhaka nemagariro anenge achiita vanhu uye mabasa emaoko.

Zvino kurudzirwa kuti vana vedu vasahamba mumango wakakura veienda kuchikora. Vana ngavaendeswe pazvikora zviri pasinde kuitira kuti vagume pachikora vachiri nesimba.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvowanikwa zviri mundaraunda inogara vantu uye vana vansosisa kupfeka ngubo dzakasiyana ngokuti umwe anobva kuri umwe anobva kuri.

Tine vana vedu vane njere dzisina kuti twasu ukavati endai kuchikora unozonzwa kuti avazi kuguma vana vari pazvidanho zvepakati vanosiswa kubatwa zvakanaka nekuvafundisa kukosha kwefundo.

Vana vechikoro vanosisa kuva vantu vanopfeka zvinoremerera, uye vakaona vaenzi pachikoro pavo vanosisa kuva chingamidza nekuvaperekedza kwavanenge veida kuenda.

Tinokurudzirwa kukurudzira vana vedu kuti vaende kuzvikora, vamweni vana mumakanyi mwedu, vari kugumira muzvidzidzo zvepashi, vari ntombi dzotofunga zvekutoroorwa.

Zvidzidzo zvinoendwa nevana vanenge vapedza zvidzidzo zvepasi zvinosisawo kutorawo vana vese kunyanzi unenge akundikana kuitira anokwanisa kudzidziswawo mabasa emaoko pazvidzidzo zvepadera agowanawo chouviri.

Zvidzidzo zvepadera zvinoitwa nevana vanenge vakunda zvidzidzo zvepashi zvinoonekawo zvichimbounganidza vana kuti vahleye nekuudzwa mabasa anowanikwa munyika.

Zvidzidzo zvepadera, mwana wese ane kodzero yekuzvienda. Kunyazi haazi kubudirira pazvidzidzo zvepashi. Ngatikurudzirei vana vedu vasatiza zvikora veiende Joni.

Zvikora zvepadera zvinowanika zveimbounganidza vana vazvo veizvifundisa nemabasa anowanikwa kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo.

Ndiinotenda vezvedzidzo vari kuvandudza zvefundo yevana vepashi nevana vepakati kuti vakwanise kuva nezvidzidzo zvinoenderana navo nemukuwo watinawo uno.

Vana vari kudzidza zvifundo zvepakati zvimweni zvikora zvakarongeka zvinenge zvine dzimba dzine mabhuku ekuti mwana unokwanisa kuenda panguwa yake ega einozvitsvagira ruzivo.

Vana vanodzidza zvidzidzo zve pakati vanombo unganidzawo ne vantu vanenge veyi uya veida kuva zivisa kuti munyika mavanoda kuzopinda umu mune mabasa api kuti vazowana ku sarudza zvifundo zvinoenderana nebasa ra anoda kuzoita.

Tine vana vanoinda kuzvidzidzo zvepadera .Vana avavanodetserwa ngekumbopiwa fundiso neavo vanenge vatova mumabasa veiudzwa kuti zvifundo zvavanga ita pamishando yavanoda kuzoita ngeiri.

Vebazi rezvedzidzo vanokurudzira vana kuti vavewo vanotamba zvetsika dzavo kuti vagare veizviziya kuti kune pasi chigare netsika dzenyika yakona.

Tinazvo zvidzidzo zvedu zvevana vane chikoro chepakati vana ava vanosisa kuramba veifundiswa umwe naumwe eidzidza kuti unode kuzoitei muupenyu.

Vana vanoyenda kuzvikoro zvepadera dera, zvinenge zvakavakwa nemachechi, vanokurudzirwawo kunge veyipinda machechi wawawo. Tinotenda hurumende yakabvumidza machechi kuvaka zvikora.

Kune vana vanofunda zvidzidz zvepakati vanofundiswa mabasa emaoko akafanana nezvidzidzo zvekurima, zvidzidzo zvekuaka kana zvidzidzo zvekuveza.

Tinokurudzirwa kuramba teikurudzira vana vedu kuti vaende kuzvikora zvepadera, vasati vapedza zvikora zvepashi vototi ndazvikorera. Ngativakurudzirei vaenderere mberi nechikora.

Muzvikora zvepakati mwava kuvandudzawo pakuvakwa kwazvo zvakuisawo rutenderedzo runoita kuti mwana apinde nepamusiwo umwechete asakwanisa kutiza nekusingaonekwi nevanochengetedza chikoro.

Vana vanofunda zvifundo zvepakati vanosisovo kumbopuva nguva yekuti vafaranuke. Vamweni veishandisa zvipo zvavo zvingava zvekutamba kana zvekuimba.

Tinazvo zvikora zvedu zvepadere-dera zvinosoo kuva zvine zvihlayo zvakasiyana nezvepashi. Mwana unosiso kugara ega pachihlayo chake kuti akwanise kushandisa midziyo dzake ari ega.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvovawo nehutsanana pakugarisa vana vedu vanenge vaenda kuzvikorayo veifundirepo. Tinobonga ngezva vakazoronga izvi.

Tinoona hurumende yedu ichidetseredza kuzvikora zvedu zvedzidzo yepadera-dera, unoona mutungamiriri wepo eipuwa muchovha wokuhambisa kuti vana vaite shungu pavanoona kuti kufunda kwakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinowandidziwawo fundo yazvo kuti ikwanise kuva ino hanirana nedzekubanze kwenyika yoisirwa michina yechizvino zvino.

Zvikora zvepadera dera zvovandudzwa mukugundisa kwazvo. Vana muzvinafundo avachaneseki ngekunyora pazvidziro voshandisa mumidziyo yechirungu inotaridza pazvivhitivhiti.

Zvidzidzo zvinoendwa nevana zviripadera-dera, zvinokurudzirwa kuti zviitevo nezvekubetsera mwana kuti ave neruzivo nezveupenyu.

Vana vanovaka zvikoro zvepadera dera vanokurudzirwa kunzi vavakewo imba inozoiswa mabhuku ekuti vana vakwanise kunotsvaka ruziwo imwomwo.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vachinge vaenda kuzvikoro zvepadera-dera, ngativakurudzirewo kuti vahambire chimwe chekuerenga. Vasazoita zvekushandisa zvinodhaka, zvinovadzorera kumashure.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuzvikora zvepadera-dera , nekuti vanokwa vaakukwanisa kufunda veigarirepo pazvikora nekuti nezvivakwa zvavepo zvekugara veifundirepo.

Zvikora zvepadera-dera zvavawo nezvivhiti-vhiti, zvimweni zvinoti mwana ngauye nechake, zvimweni zvinogara zvitori nembatso inenge inazvo zvovabatsira pakudzidza kwavo.

Tinazvo zvikoro, zvepadera-dera, zvinovandudzwawo, zveiitirana kuti zvihambirane nezvekubanze kwenyika, kutira kuti pasava nemukaha pakati pevaviri ,mwana anenga afunda kubanze neunenga afundira munyika muno.

Tinokurudzirwa kusaatya kuendesa vana vedu kuzvikora zvepadera-dera ngekuti mufungo wedu unenge weiti unozogara pari? Zvikorazvo zvavandudzwa kuti mwana afunde eigarapo. Pane mphatso dzakatonasirirwa izvozvo.

Tinokurudzirwa kuti kana tine vana vedu vanenge vari muzvikoro tivape shungu dzekuti vafunde vaende pazvidzidzo zvepadera dera. Kuti vazowana mishando dzakanaka.

Tinokurudzira vana vedu kuti vasvike pachidanho chekuenda zvikora zvepadera-dera vashande nesimba vazovawo vanounganirwa nevabereki panenge papedza zvidzidzo zvavo vachipemberera vachidakara.

Zvikora zvepadera dera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvidzidzo zvepashi zvava kuvandidzawo fundo yazvo, zvinofundisawo mabasa enyaraekutoti eibva kuchikora Kona ukoko unotodziraramira ega.

Vana vanoenda kuzvifundo zvepadera dera vanozoendawo kunofundiswa mabasa emaoko vamweni veide kuzoita mabasa ekubika vanotodzi funda veitobika.